Tana malaaliyabay de'ees. Ha"i wode asay erissuwa aybaa ereediyaninne dumma dummaban siyees shin beni wode nabbabiyogee dees. Nabbabidi erissuwa xuufiyan asaassi gattees. Hagee eesuwaninne qassi qoncce gidanawu danddayenna gishshawu iita.

Toho kuwasiya kaassay naa"u baggay, etikka qassi tammanne isiini naati, tammanne isiini naati ya bagginne ha baggi eqqidi kaa'iyogaa gidishin xewllanawu keehippenne lo'iyaba geetettidi erettiya kaassa.

Asay darotoo carkkuwaa immiyaanne qassi dumma dumma heeraassi puullattettaa naagiyaa mittaa qanxxiidi xoqqu oottidi qanxxees. Hegaa mala asay likkebaa oottena. Ayssi giikko diccena haroode. Hegee lo"o gidenna.

Nu soo away siiliyaa saaliyooga I danddayees. Siiliya salanawu I go"ettiyoobay irssassiya gidishin irssassekka qassi keehippe maaddees hega gishshawu taan irssassiyaan saalanawu keehippe dossays.

Baalee gakkiyode woykko dummatida wodetti gakkiyode, asay ba heeraa giigisessees. woykko dumma dumma ciishshaa wootiyogan giigisees. hagee keehippe heeraa puulayidi loytees.

Darotoo ogiya doonan kaamiyassi gidin woykkovasaassi eqqiyageeti de'oosona. Hegeekka asaa ogiyara kantta giyagee/kaamiya eqqa qassi ba giyagee ogoyan wottiyogee keehi lo'ees.

Issi Aayiya hiilanchchay bari kushiyan loytti gigisi medhdhido Jabanani tukkiya asawu tigayda akkekenan kushiyappe sa'an olada menttigo mettidoga beasi.

Daro liiqida hiillanchchatu kushiyan giigiyaa oydee de'ees hageekka uttanawu maaddiyaga gidishshin asay harassappe yiidaaga gidin qassi so gido asay uttanawu keehin maadiyagaa gidiyogee keehippe lo'o.

Issi galla taani nabbabbo keettaa gelas. Geliyode maxaafa wottiyosan maxaafayi maaraara issoyi issuwa bollan shiiqidi uttidaagaa be"aas.

Toophphiya haydaa qonccissiya issi buquray dees hageekka timirtte keettan gidin qassi dumma dumma sohuwan xoqqu ootti kaqqiyode haydan wolaytta qonccissiyagaa gidiyo gishshawu keehippe lo'ees

Luxetta keettay luxiya naati dumma dumma eraa demmanawu, sinttanaassi ba de'uwassikka dumma dumma eraa demmidi deriya haggaazanaassi maaddiya keettaappe issuwa.

Eranchchay bari eran dumma dumma meraa oykkida samppaa medhdhees. Ha samppay keehippe maaddees. Shiini samppay beni wode. attiichchidaba gidiyo gishshawu saynee yiis. Saynee tana keehippe lo'ees.

Kawo Xooni Wolaytta kawuwa gidishin, Wolaytta haydaanne wolaytta wogaa qonccissida waanna mino kawuwa geetettidaagaa gidishin, tana keehin lo'iis. Ayssi giikko wolaytta sunttaa xeesissiis.

Daamot soore allaanaa giddon issi asi de'ees. Ha asikka dumma dumma xawulaappe oosettiya buqurata medhdhiiddi lo'enna hanotan medhdhees. Hegaa gishshawu taani I medhdhiyo buqurata ixxays.

Issi na'iya beetawus. akka ba ishsay machchiyo ekkidi yiyooga erada, heeranne keettaa dumma dummasa loyttaydda beettetwus.

Zaafee heeraassi carkkuwa immanawu maaddiyagaa gidishin qassi qeranawukka keehin injjetiyagaanne beexiyan caddin wayssennaagaa gidiyo gish8tana zaafiya qeranawu awudekka lo'ees.

Issi na'iya a addussa maayuwa maayiddooga gidishin I huuphphekka qassi addussa A ba kushshiyan dunddaa wotta uttidaaro be'iyode lo'awusu I kushshiyan lo'iya puulatida dundday de'ees.

Asay darotoo urqqaappe medhdhiyo miishshati meqqiichchoosonanne moorettiichchoosona. Leemisuwawu ekkikko jabanay, jabanaa hara asay hara eriyo ogiyan medhdhidi me'enna hanotan medhdhiyakko lo"o.

Issi na'iya heeraa pittiyogaaninne bantta keettaa yuushuwakka geeshshiyogaaninne qassi dumma dumma ciishshata keettaani essiyogani heeraa loyttaydda beettawusu.

Toophphiya kiikke mocona gidida dottoriya Ahmed Aabi asay ba heeran sarotettan, payatettan, oosuwan qassi minotettan de'ana mala oddiidi de'ees.

Taassi issi Feveno getettiya kaalo michchiya de'awus, A tana keehin doosawus, taakka O keehin doossays. taani O ootta gidoobanne so asaa maaddaa giidobaa keehin maadawus. Hega gishdshaw tanba keehin lo''awus.

Heeraan issi issi naati zorettan ekkiyogaa agidi aaway erenaan gadeppe tukkiya maxxi maxxi giya efi bayzziyogee lo"enna hagee iita hano.

Asay soo yiyo wode asaassi darotoo baalan gidinkka dumma dummabata uyiyobaa tigiiddi issi issi asay ziqqi geennan sinttawu tiraa kessidi tigiyogee likke gidenna. Ayssi giikko imatta asaa bonchvhanawu ziqqi giid,,,

Dere deretettaa giddon daro sohuwan doozati de'oosona. Hegeetikka/xoqqu xoqqu gi eqqida doozati carkkuwa immanawu qassi heeraassi puulatettaa immanawu dumma ddummabaa naaddiyageeta gidiyo gishshatawu daroppe lo"o.

zino taani ogiyara hemetishi issi na'ay motoriya laagay giidi guye simmi utidi eletays giidi yaanne haanne giidi ogiyan wulli agiis.

Keettaa keexxidi asay sitti oottidinne lo"iyaa hanotan luxida asan keexxissanawu koshshees. Issi issi ta yunbburshshiyaa giddon be'iyoode wulananiyaaga mala keetta keexxooge lo"ena ayssi giiko biide biide morettees.

Issi keettaa keexxiyaa erancha bitanee beettes. Ikka bakushiyan madooshaanne misimaariyaa oyiqqi uttis. Yaatidi mittaakka shocci'iiddi des.

Wolayttan sorppela ambban maakiinay shemppanssa giidi amarida asay yiidi heera duuqqiiddinne qassi heeraa dumma dummaban xaafidi oyqqiyaageeta be'aas.

Mino gooshanchchay badalaa gooshshaa loytti liiqisi gooyyidi badalaa zeeridi diicci gaakkini qanxxi ekki yiidi miizzaasi giidinkka qassi maanayoo gidinkka asaassi maadiyoo giishshawu taani badalaa keehippe dosays.

Issi lo''iya na'iya beettawusu. I huuphiyakka xeeliyode yiidi dulliyan wodhdhiyaga gidishin akka qassi baggasa dadda uttaasu baggaasa qassi pixada olaagaasu.

Tungga ambaani geeshshatetaa naagissiya abbebe adaanecho geetetiyaara issito televizhiiniyaani asaassi heeraa naagana malanne issi issi keettati dendana mala odoogaa siyaasi shin hagee lo'enna.

Nu heeran issi keettaa asay de'ees. hageekka hara asaassi leemiso gididaageeta. Ayissi giikko eti siiquwaninne saruwan issoy issuwassi azazettiyogan de'iyageeta gidiyo gishshawu eti keehippe lo'oosona.

Tammanne naa'antto kifiliyaa paaciya pattanettidi aadhdhida naata Nagga Biraanu televizhiyaani haasayiiddi yunburushiyaa gelidi tamaarana mala yaagidi odiyaagaa be'aas.

Issi timirtte keettaa naagiyaagaa giididaagee timirtte keettaa xiidday de'iyaagaa qanxxiyoogan qanxxi qanxxidi timirtte kettaassi puulaa immiidi beettees.

Isssi buukula yaagiyo xaaacee nu heeran de'ees, hageekka heeraa yiidi asay ay mooridaakonne siyennan diidi tumay dii wordoo tumee giyooga siyennan diidi geenan asaa dechiigees hagee lo'enna lo'o gidenna.

wolaytta soodo yunburshshsiya kareni issi guuta na"aa minidi ootiidi diyaga be'aas, ikka ootiidi diyo oosoy caamaa quciidi minidi ootiiddi diyaga taani be'aaas.

Wolaytta sooddo yubburushiya giddooni dumma dumma kifiletuuni woraqatan tsaafetti uttida miishshay de'ees.

Issi issi xaafo hiillaara de'iyaagee dumma dumma keettan huteeliyaan gidin tukke keettan kaqqettiyaa aassidi xaafiis. hagee lo"o hanotaan xaafogee asaasi lo"obaa immiyoo giishawu lo"oba gidiyoo giishshawu.

issi aaho goshshaa giddon issi mino goshshanchchay des, ikka oyqqidoy xikkiya gidishin biittaa bul'i bul'idi gakkida tukkiya ushshiyagee beettees.

Wolaytta sodo unburshiyaa giddon tana issi malalidda kettay de'es, shuchappe osettidaga shin hahuwan xeliyode matta ketta malattes, kehin malalees.

Toophphiya kuwaase kaasanchchatussi erettida asa gididaage eta kuwaasiya waati kaa'anaakkonne awu baggaara eqqanaakko besiiddinne luxissiiddi beettees.

Shuchchaappe oosettida keettay luuxxida asay woykko kushiyaan hiillan meezzetida asay loytti puulayi giigiso keettaa gidishin dumma dummabaw zal"anawu qassi luxxanawu dumma dummabasi keexxettees. Hageekka dere deretettaasi keexxetiyoogee lo"o.

issi goshshanchaa yaagioya timmirte keetan ytamaariya wolayta soodo yunbueshshiya tamaare naati dumma dumma biittaa goshshaa hanotaa be'anawu biidi diyageeti beetoososna.

Issi na'ay booraa, miizziyo, dorssaanne deeshshata bantta soogaa ekkidi issi dembbaa kiiyidi heemmiidi de'iyaagee beettees.

issi seeraa naagissiyaa tiraara woggaanne qassi aduqqi eqqidi i wottido caammayikka qassi yashshiyaagaa wottida issi seeraa naagissiyaagee beettees.

issi wolayttatettaa qonccissiyagaa maayidaageenne ba tohuwan qassi xoqqa caamaa wottida gastta asi beettees. Ikka daraphphan eqqidi asaassi odiidinne erisiidi des.

Wolaytta soodo yunburushiyaa giddon amarida zal"e keettati de"oosona. Hegeetunkka issi zal"e keettay taani ubbatoo kiya kiyada ekkiyooo zal"e keettay de'ees.

Issi gastta bitanee woga kootiya maayidinne qassi woga suriya gixxidi giyaa giddon zal'iidi diyaagee beetees. Ikka manguwa bayziidi diyagaa gidishin mangoy teeraa yondodi uttis.

Godaa yessuussi kirsttoossa xale oottidi ammanida asaa kaalettiya issi Baassanna Yaanissa yaagiyo ammanuwa kaalettiya waanna aawati beetoososna.

Issi keettaa asay beettees. Aawaa, aayyiyo qassi eta naata gidishiinikka shukkaariyanne barbbariya miiddi de'iyageeti beettoosona.

Issi naati banta biittaa qonccissiya maayuwa maayidi issi biitaappe hara biittaa heeraa be'anawunne allaxanawu biidi de'iyaageeti beettoosona.

Amarida asati de"oosona. Etikka issi issibaan tobettidi de'iyaageta gidishiin eti utti uttidoosona. sintta baggaara xarapheezzay de'ees. Xarapheezzaa bollaani eti tobbettidi issi issibaa xaafi oyqqiyoo dabttaray beettees.

Issi orttodookisse ammanuwa kaalettiya issi asi beettees, ba kushiyankka masqqaliya oyqqi uttiis. Ikka qassi addussa maayuwa maayi uttiis.